Abakazi bakuŋŋaanye wamu, abamu baweese abaana ku migongo. Bambadde embira ezitobekeddwa ne langi ez'enjawulo mu bulago era abamu ku mikono gyabwe bataddeko obukomo obw'embira obutobekeddwa mu langi ez'enjawulo. Ku mitwe gyabwe nakwo basibyeko embira ezitobekeddwa mu langi ez'enjawulo.

Ku mabbali g'oluguudo olw'ettaka wayimiriddewo emmotoka ennene erina langi eya kiragala. Eteekeddwako emmotoka enkozi y'oluguudo eya langi eya orange, wayimiriddewo abasajja babiri omu akutte mu mbinabina era nga ku luguudo wano waliwo n'owappikippiki aweese, omukazi atambula.

Entulege bbiri ento n'enkulu ziyimiridde mu busubi, obumu bukalu obumu bubisi, entulege zino zirina amabala ag'enjawulo, ento erina ebikuubo ebiddugavu n'ebikuubo ebyeru, enkulu eyina ebikuubo ebya kitaka n'ebikuubo ebiddugavu.

Omusawo akutamye ng'ayambadde uniform eya pink, ku mutwe gwe ataddeko akakoofiira akeeru, akutte empiso mu ngalo agema omukyala ku mukono. Omukyala ono w'atudde waliwo emmeeza, era nga we bali waliwo omusajja ayimiridde abatunuulidde. Ayambadde essaati ya bbulu.

Ekimuli ekya langi emmyufu kyeyanjuluzza bulungi, kirabika bulungi. Wakati mu kimuli kino waguddewo enjuki eyina ebyoya ebiddugavu era ng'enuuna mubisi. Enjuki kiwuka ekyagala ennyo ebimuli kuba kinuunamu omubisi.

Ekizimbe ky'amaduuka kizimbiddwa emabbali g'oluguudo olwa kkoolaasi, mu maaso gaakyo waliwo omuti omutono oguliko ebikoola ebya kiragala. Amaduuka gano gonna maggule emiryango era nga ku kkubo waliwo omusajja atambula. Mu maaso g'amaduuka gano ku dduuka erimu watuddewo omusajja ayambadde essaati enjeru n'empale eya bbulu era nga mu maaso ge waliwo entebe entono bbiri. Mu maaso g'edduuka ku ludda olulala eriyo eppikipiki esimbyewo.

Omusiisi wa capati azinga capati gy'amaze okuzinga agisaliddeko ennyaanya n'emboga w'ayimiridde waliwo emmeeza emuliraanye eriko ennyaanya era nga waliwo n'omuntu amuliraanye emabega we eriyo edduuka eririko akatebe aka kakobe era nga liriko ne bbaketi ezitundibwa.

Emmotoka ya poliisi ennwanyi esiigiddwa mu langi eya bbulu omukwafu esibiddwako emipiira, eteekeddwa mu kibangirizi ewali omuddo. Ku mabbali g'emmotoka eno eriyo emiti gy'amasannyalaze era ng'eriyo n'omuti gw'omuyembe. Emmotoka eno ya byakulwanyisa bya ggwanga Uga...

Abakazi basatu abambadde empale enzirugavu bonna batudde ku mutto gw'entebe omweru. Ku bisambi byabwe bonna bataddeko laputoopu. Omu ku bakazi bano ayambadde enkoofiira ku mutwe era ng'ayambadde bbulawuzi eya orange, omukazi omu ayambadde essweta erimu ebyeru n'ebiddugavu ate ng'omulala ayambadde ekkooti. Batunudde ku laputoopu, bayina bye beetegereza era nga balabika basanyufu.

Mu maaso g'omudaala oguliko ennyaanya, obutungulu, omunnyo n'ebinyeebwa mu bbaketi enjeru wayimiriddewo omukyala asibye ku mutwe gwe ekitambaala mu maaso ge waliwo ebbaafu ennene erimu ennyaanya mu ngalo ze akutte ennyaanya ku kasowaani era nga mu mbiriizi ze wateekeddwawo ennyaanya endala.

Ekizimbe ky'amaduuka eky'emiryango ebiri gyonna nga miggule, omulyango ogumu guteekeddwako engoye ezitundibwa ez'abakyala, omulyango omulala guteekeddwako eby'okuzannyisibwa by'abaana era nga waliwo omulenzi atambula mu mpale ennyimpi ayina ebintu bye yeetisse ku mutwe, omulyango ogumu kuliko oluggi olusiigiddwa langi eya kiragala.

Emiti egiri okumuukumu egirina amatabi aga kiragala gyawuliddwamu n'amakubo abiri; ku ludda olumu eriyo ekkubo erimu ery'ettaka ne ku ludda olulala eriyo ekkubo eddala ery'ettaka era ku ludda olumu eriyo emiti egirabika nga gikyali mito ku ginnaagyo.